Omusaadha ayambaile olugoye lwa kyenvu ali kuvuga egaali esibibwaku ensugha nga nhingi iinho. Ali kuvugira egaali kulugudho nga lweitaka, kumbali gholugudho ghaliyo emiti.

Obutebe bupaangibwa ghalala. Obutebe obundhi buli mu laangi ndirugavu. Obutebe obundhi buli mu laangi ya kivuuvu. Einhuma gho butebe buno eliyo obusubisubi, buli mu laangi ya kiragala. Era nga obusubi buno bumeze ku lubaalebaale.

Egaali yo muuka eyasigibwa laangi ey'omusaayi mu maiso, eli kutambula, nga etaileku obutaala obuli kwaka laangi eya kyenvu. Eli kutambulira ku luguudho lwaayo. Kumbali nhi kumbali ghayo eliyo emiti.

Ente dh'omunsiko dhona dhona nga nhenhe. Dhili mu langi ya kisiitaka. Dhona dhona dhili kunhwa amaadhi. Obunhonhi butonotono bwidhye bwadhigwaku ku nte kunho kungulu ku migongo. Akanhonhi akandhi kagwile ku nte enho ku mutwe ghagati gha mayiga gaayo.

Ekilime kiliku ebimuli eby'endaghulo nga kuliku n'ebimuli ebiliku amagha, ebyakula oti bwa kisiisa aye nga bili mu laangi eya kiragala. Einhuma ghakyo ghona ghona ghaidhwilegho laangi ya kiragala, ate ntangaavu.

Omusiri ogwadhuma omugimu obulungi aboneka obulungi era nga amakola gali mu langi yakilagala bulungi. Kumbali ghagwo gbaligho emiti nga mingi mingi nga era gyona gya kilagala.

Abakazi bali mu ki saawe bali n'omupiira oghundhi ayemeleire aghali omupiira, bambeire e yunhifomu nga ndheru, oghundhi ayambeire eyunhifomu nga ndhirugavu, bali mu ki saawe mulimu obusubi.

Omuzikiti gwazimbibwa nga munhenhe inho era nga mugazi, guliku emilyango mingi. Gwa sigibwaaku laangi edh'endhaghulo. Kuliku laangi eya kiragala, laangi eya kisiitaka kisiitaka. Gwetoloirwa obuti bungyi nh'ebimuli, obuliku laangi eya kiragala

Emikono gyo muntu ebiri nga giri kugema mwitaaka, giri kugezaku okusimbuliza ebirime bye basimba, era nga giri kusimbuliza bwe dhizaamu obulime buno obukali obuto.

Akati kampikampi akalina obukoola nga butonotono era nga busagaativu, kali kumbali ghe kizimbe kye bazimba ekiliku emilyango emingyi. Era nga mumaiso ghe kizimbe ghaligho engoye ghabagho nh'ebintu eby'endaghulo ebitundhibwa.

Amabaale amanhenhe ate nga mangyi gali kumbali ogh'enhandha. Nga goona eliyo amaadhi aga kulungutiramu, gayiika mu nhandha. Kumbali gha amabaale gano ghaligho emiti, egyiri mu laangi eya kiragala omwelele.

Abantu bemeleire ku isundhiro ery'amafuta erya sigibwa langi emyufu eliri okumpi n'engira eyeitaka erimu ebikonko kumbali ghe ngira oghaligho nh'obusubi

Endhuba eya kavayo kunkyo eri kwaka elangi eyakyenvu era nga eri kwakira ku maadhi ago kunhandha, nho musaadha ayambeire engoye endhirugavu endherere aye nga dhonha dhiri kwakiramu langi eya kyenvu.

Ekipaande ekya Equator kye baata ku luguudo olwa kolansi kiri kumpi n'enhumba einhuma eriku n'amaduuka mwebatunda engoye. Mumaiso g'enhumba eyo ghaligho ebimuli ebizibikiliza ebintu bye batunda ere munda okuboneka obulungi.

Endhuba eyakavayo nga erikwaaka langi ya kyenvu eri kwakila ku maadhi amangi era nga ekifananhi kyendhuba kili kwelaga nhi mumaadhi ghansi era nga nhe langi yayo eya kyenvu yonha erikwakila mu maadhi.